Baseza babili baliko benyaaya mupila gwe bigele, ka benyayila kukigewa, kigewa kyene kiliko bunyaasi nenga kya kyalama kyamiliya bunyaasi bwene bubisi, kutulo kwene kwe kwe kwe ki kwe kisawa kyene kuliko misaala mileyi nenga umu baliko benyaaya mupila umulala agwatile zingubo zimali gundi agwatile kya mwalo kitandalafu ni kya'angazi kya blue.

Umuseza asudile umukasi ku ku pikyipikyi nenga umukasi amemele umwana kumugongo asudile bitu mu kapapula wekasileko bijjele, kutulo gyiligako gyitundubali babimbiliramu bitu mugali, zibafu umuseza ekalewo kumukono gwewe munyelezi kuliko zibafu nenga lugudo lwene lwo chorus, kyanjeleka kyene kulugudo lutulo ziliyo zinzu ze bibaati bikade ni gyimisaala nabyo biligayo, idaayi yene misaala gyiliyo migali ni zi wire ze kamasanyalazi zabitilako mungazi

Umutu ali kumina i'laptop, laptop wene yesi ali kumina ya blue, nenga atelewo chikasuku, chikasuku chene chiwaanga bawandika ko ni bilomo nenga wagwatile i'saawa, wagwatile i'saawa mumukoono munyelezi agwatile changazi chimali e'kasile ku.. i'laptop yene ali kumina

Bipapula bimali batagamo litaka bamala batamu matabi, matabi gene gakule niono baze babyaale nga bakuakawo ne bisaali ne bigango bye bunyaasi esi babimbilila matabi gene, ifula ileke ifula ne gumumu bileke kubikosa nenga abwene misaala jiliwo ne idayi yene inzu iliyo inzu yene bajiwaka ilanji ita iwanga iliko ne gamabaati ga green, misaala nagyo jiliwo jayoma jayikulila janeta mileyi nenga mumatabi mwene mulikamo inzila balekakamo balekakamo mabanga mwesi baatu bejendelamo.

Zituga zidatu zemile, zaleya magosi, Kandi kajjeke kali idayi nako kabonekeleyo nenga zidatu zili mumaso so izindi zili idayi ni gyimisaala gyiliyo, inzofu yabonekele kutulo, awene isi ituga zimile pawo bunyaasi

Ituga yemile mu bunyaasi nenga yaleya ligosi iliko ni gyimyoya kumukyinga imali nenga yemile mu bunyaasi nenga idayi yene ziliyo zikyisi zibili nenga e e awene isi zikyisi zili kupi kusaala kyiliwo bisaala nabyo biligayo mabangabanga nenga bunyaasi bwene bukyi kuneta bulayi bwa bukuza nga bulikuza mukwoma

Baana bagali bajjeke bafukamile kulugudo, bandi bali kulugudo, bandi bali mulugoba mwene, ugundi a'ambile kyikyipoli mulugoba mubunyaasi a'ambile kyikyuupa akuluma nenga ba ugu ugundi emile kyigele kyidwena ali kulugudo ugundi abali inyuma ali idayi, ne kutulo kwene kwe lugudo kuliko bisaala ne bunyaasi bundi bubisi, baana abandi bali ko baseka, abandi ba'ambile emunwa, abandi basilile wokye niyo ogwatile elanji yino itsyangazi kye lanji ye nabinzali ukwi uwimile kyigele kyenyene ukuseka nga ba bali kulugudo

Ikaafu yaleya zinziga ate zinziga zene zimwanga ate zayifumba ingaji naye ikaafu iyino itandalafu yaleya ne gumuchinga yemile mubunyaasi, bunyaasi bwene bulikamo ne bigoona nenga ate bubisi nenga idaayi yene bisaala biligayo bidambi biti , nenga ate idaayi yene zilikayo zikungu bi bilikayo bidinga nenga kubidinga kuno kulikako bisaala mu mabanga mabanga

Imotoka i dayana yasudile batu,i kudimila ku lugudo lwe litaka nenga i mwanaga nenga batu bali paka kungagi bekale paka kungagi kwene nenga wuwene basudileko kyitu kyiliko byuma ne bibaawo kungaji kwene nenga batu baliko umulala wagwatile kyikofila kyi tandalafu bekale bijele balebalebesele kutulo, nenga kutulo kwene kwe lugudo kuliko bunyaasi ni jimisaala.

Umuseza ekale kubisiki nenga ekale akoka itanu- akwoka matafali itanuulu nenga mat- atelemo zingu mulilo gwandagale nenga awene ziku zindi ziliwo ekaleko agwatile kyikofila edayi nayo zingu ziliyo

Inzukyi iku ikununa bufu buba mu mukyimuli, kyimuli kyene kye kye'yellow, nenga bufu bwene bweyakagileko ni ku ni kumoya gene galiga kumutwe ni galiga kubigyele, inzukyi yene yamaliya emoni nenga yaleya kanwa kene kesi ikununilamo bufu bwene bwesi bakuza'kolamo bukyi

I'nzoofu i'kulu ya'angala ni gimi.. ni zinziga zene za zatuula i'maaso wene ku'mutwe, nenga ya'ambile mo ne ya yatele mwitaka yagonele a'asi yafukamile mijele, nenga isi fukamile ne bunyaasi buliwo mumu kwa kasile ni gimiti najo jiliwo nenga mibisi

Umwaana umu kana a'ambile bitabo mumukono munyelezi, agwatile kyangagi kyiwanga, agwatile ni zingato nenga wakubile kyikalu ali kudimila kukyijewa bunyaasi buligako idayi yene misala nayo jiliyo.

Inzuki ili kuchimuli chiwanga nenga e iyenyusile tsipava mungaji nenga yabusile yabusile bubu, yabusile bufu bwene yatele ku kajele ke kalala bufu bwene bugaali buwanga nabwo nenga ne ku kukuna bundu ubwana mukimuli kyene nenga inzuki nenga inzuki ngene iliko moya yakula ne zimoni.

Batu beme bapangile bidomoolo ne gyimitaayi jimigali bali esi badayila mezi, akayu kene esi badayila mezi awene aligawo midumu bapangako midumu gyesi jitusa mezi gene nenga adilisa yene e'kayu kene begulewo endala, indala pawo nenga ilimo ni gimitalimbwo, kutulo kwene kuliko idayi yene iliyo zinzu, idayi wene ilikubonekelayo ni lukungulu luliyo nenga awene adayi ene bisaala biligayo ni gyimisitu nenga kyiyi kyene kyayeguliwo awene esi bakutaga bidomoolo bunyaasi ni kijjewa kyiligawo kyidambi

Imotoka, iliko nijimigulu gindi inyuma, ili kudimila ku lugudo kyigudo kyene kyamaliya ate kye litaka, nenga li- li corner lilimo nenga imotoka yene ba- ba- batako migulu gindi inyuma jesi ba- besako nga milala jiliko jyadikile, nenga ituka ili kutulo ili kukyigenya kutulo kwene yaleya ligosi iliko gukyinga guleyi nijimyoya, gukyinga gwene gumali, nenga bunyaasi, limisitu, ni bunyaasi bwademba bwaneya bwamiliya.

Inguje yemile khu kusaala yamaliya mumoni iliko ne jimyoya, yekaale ku lusha lulala, yekaale mukisaga ya mumukono munyeletsi yawambile ku kasha yaambile kumukono ukundi yabitisile yekasile kupi akifuba nenga kuchisaala kwene kulikako maatu ne zisha izindi zabitana nenga maatu gene mabisi.

Zimbusi zingali zili kudima zili kudima kulugudo zindala zi'waanga i'zindi zitandalafu, zindi zilimo buwaanga ni butandalafu, zindi zimali, nenga ziliko zidimila kulugudo, lugudo wene lwe litaka nenga kutuulo kwene kwe lugudo bunyaasi buliko bubisi, i'daayi wene misaala giliyo

Batu bali kulyato, kulyato lyebisaala, umu- ukundi akukubila migango ne lyato lyene lijende, gundi alik- a'ambile zinyeni asudile mungagi, emile mulyato mwene, gundi ekale busa a'ambile mulyato mwene, nenga uwambile zinyeni naye ali ni gumugango gwe we awambile mu mukono mula- munyelezi zinyezi wa'ambile mumukono mulayi nenga kwijemesi kuliko misitu ni bunyaasi, kubijemesi kutulo kwene kwenyanza.

Umwana asudile bunyaasi mukyifata nenga kyifata kyene afumbile, agwatile kyangazi kyimali ni kyipale kyinyipi a'ambile i'panga mukono munyelezi akujjenda li'corner liliwo, nenga kutulo kwene bunyaasi buliwo, bunyaasi buliko nenga i'maso bisaala biliyo nabyo bakubako bisa bakuba bisaala i'maso esi ali kuza

Zipikyipikyi ni zi'motooka zili ku lugudo, lugudo lwene lwo chorus nenga lwawumbugagako, lwawumbuga ka chorus kene kasigalako agati Kade kaati, kutulo kwene maduka galiko, zingubo ziliko kwiduuka lilala basi babowako bidole basunga mungaji, kagali nayo kaliko, imotooka gyindi yimile ku lubega lunyelezi ni zinzu nayo ziliko idayi yene misaala gyiliyo ni ni ni'zinzu ziliyo ze gamabaati ga brown

Umutu akutunga ingubo emali ku kyalani, lukoba luliwo lwesi akupimira zingubo zene, apima agwatile kukubo mumukono munyelezi nenga kyalani kyene Kyi wanga, zingubo zindi zili kumukono gwe we munyelezi esi esi akuza kutunga

Kanyonyi kaleya bujele, kakosa- kakosa ku mutwe nenga mwigosi mwamaliya nenga ku mugongo kuli- kuliko i color i yanabufu iya grey, nenga kemile- kemile ku luli eh- kali mukyitangata mezi galigamo, ni binyaasi byatulaga mu kyitangata mwene nenga kaleya imunwa imunwa yene yamaliya.

Aaku.. bitaanda byebu byesi batamo bulili bitaanda byeene e bindi bawaaka rangi i'ntandalafu bindi bawaaka rangi yenabizali, babikaasa aweene chisaala chiliwo nenga chikomela nacho baakuba chaabitawo batako ni'sinyenge nenga i'daayi yene iliyo bigoloofa ziliko mabati mamali, i'maaso mwene lugudo luliwo ate lwakolaasi

I'solo yemile mu bunyaasi nenga iliko zizinga, zizinga zene zayigalagamo nenga e'tandalafu iliko ni chipande chi chimali kwi Ku kunduku nenga yafumbile muchinga yabisile mu bigele i'nyuma, yemele mu bunyaasi bubisi, i'daayi wene iligayo bisaala ni bukinga buliko i'daayi

Batu balala bakukyiina bagwatile byangaji bya blue bandi bagwatile bi bya nabinzali nenga umukasi alikukuba gungoma a a ateleko mukono akukuba, umusele naye ali awene agwatile ikofila ya blue ni kyangazi kiwanga nenga umukasi wene agwatile ni kakomo mukono akukuba engoma, batu bandi bali idayi kabakyi bakukyiina nenga bali mu bali muguya

Umuseza emile kutulo lwe gameezi umuseza wene umuzungu emile awene mabaale galigawo gusaala naye guliwo kumukono gwewe munyelezi nenga meezi gene gamesamesa gali kumasamasa nenga kyanjeleka misaala giliyo mileyi atee gyayimakila kwonyene ni gamabaale nago galiyo.

Imotoka, imwanga yasudile baatu nenga kungazi kwene kuliko katandala baboyeleko biitu bilikako mufalisa, mugulu gwene gemwe imotokha, biitu muzisawo nenga ili kulukudo lwo korasi ili kudima idaayi yene ipiki nayo ilko nayo iliko iza esi imotoka yamakwama kayu kaliwo ni kutulo kwene lidote liliko ne gimisaala.

Umuseza ekale ku pichipichi, a'ambile- a'ambile kyichupa kye gamezi nenga agwatile zigalubindi agwatile ni ikofila iya green, nenga awene inyuma ene iliyo milyango bayoka milyango giliko, biyu biligawo, ni gusaala gwe gamasanyalaze nagwo guliwo, idayi i gorofa yabonekele ni batu bandi badatu baliwo baliko boka milyango, babili bagwatile zi- bi- bi kofila biwanga, milyango gindi jili asi bayoka byuma nabyo biliwo.

Zinzukyi zi- zindala ziliko zitula mumuzinga zindala ziliko zingila nenga zinzukyi zene zili ko zibululuka nenga muzinga mwene gwe bibawo imbuka yene mugati mwene mumu zinga mwene mwa maliye

Umwana emile kumpi esi batundila manda, manda gene bagatele mukhifata, magali awene esi Manda gali aliwo kyikomeko, nenga batu bekale idaayi, baseza babili bekale idaani, awene esi bekale aliwo kyikomeko, umwana gundi aliwo umujeke, umuseza gundi aliwo agwatile zingato, agwatile ni ikofila ye basilamu, adaayi ene batelewo madote, kyipande kyiliwo bakyidako i- bakyiwaka irangi i yanabizali, zinzu nazo ziligawo

Zimwanyi zayoma zayadikaga nakwadikaga, bazisha nenga zayoma bazomesa zayoma zayadikaga nakwadikaga bazitele mukabo bazi ambile mumbafu.

Bitala bibili ba ba bakuba bi bibawo bayikasaku mabaale, nenga kutuulo kwene batega ko ma bisaala, byeyi'gula bitala byene, nenga babimbako ni bunyaasi, nenga a'daayi ene chisaala che'bimuli chiliko bimuli byene bitandalafu, i'nkoko e'nkongo yemile muchisisa chene che chitala, i'dwaya, ilimo butandalafu ni chisege chimali nenga e'nkongo nenga lwanyi mpako bunyaasi nenga e'daayi i'nzu iliyo yo gamatofali ni gimisaala giliyo e'daayi

Umuseza umulema ekaale mukigaali kye balema, umuseza ugundi agwatile zisapatu ali kumusindika nenga umuseza wene umulema atula zifwi agwatile changazi chiwanga ni ipaale imaali, uli kumusindika wene mukigaali agwatile changazi chitandalafu ali ni sapatu mubijele ali kumusindika kagaali kaliwo, baatu bali mukisaala kubanga gusaala guliwo gugali zimotoka zili awo bugaali nabwo buliwo.

Isiimba ili kutulo kwe lugudo ili kugyenda yaleya kukinga nenga ili kugyenda iliko ili kuza ku lugudo nenga lugudo lwa litaaka nenga bunyaasi buligawo bugyeke nenga iliyo i'motoka nayo ili ku lugudo kwene, i'motoka yene yabonekileko indabilwamu,...

I gali nenga mumaso batelemo gugubo gutandalafu, nenga i gali yene babuweleko madote babuwele musipi, madote gandi babowele ku lusubo nenga badidilisiye kyisaala bagimisile ku lugudo, lugudo lwene lwa maram, bazukako maram nenga kutulo kwene kwe lugudo kuligako bunyaasi bubisi ubundi buligamo bwayoma, nenga igali yene batele- bateleko i kofulo yene mu mayembe yesi begalilawo nga u mutu wene kaliwo, mulimo ni litala lyesi amulikisa nga budde bwamaliye

Baana bali mukyibina nenga bekyengele mu ba ba bakubonela mwi dilisa bandi balikobaseka, nenga bandi bagwatile zingubo zesi basomelamu zene, zili angaji e blue, ugundi agwatile kye kye orange, bandi bakyikugwa abandi bagwatile bilimo buwanga ni bubesemu nga abonekele mwi dilisa, lidilisa lyene ilikako bupetane ate ebibawo yayambukako ni kungaji mumwango